Kuni gallanni mini biifano gordu kuulinni buurroni garinna qoxxeesasi agarronni gari biifanoho

Mannu egennotenninna hayyonni angate ogimmanni dorunni lonsoonni uduunni baxisanno dhagge ikkannoreeti hittoonni duumo asse hittoonni kolishsho asse loosinoro

Konni qoxeessira loonsanni he'noonnihu hijaaru loosame goofa geeshsha sarraqamino gari haqqeteyi qaxaamuramino gari dibiifanno

Kuni hijaari loosame ka"e biifa geeshsha kuni qooxeessisi, haqqe qansoonniti baala giwissanote. Loosame ka"iro sa"o biifa dandaannona xa kayinni lowo geeshsha giwisawo.

tenne ama'no hunda faarsinanna taawoota haadhe hadhanni noo qeeseti mararsitanno umunni dukke haadhe hadhanni noorichi mageeshshirichooti.

konne gallanni mine loosirino manni mitu kaiido guxxikki ka'aanni shara usure giddoonni calla sabba gane gobbaado fano eino mitu isinni qaafficho sayiise agurinohu mararssanno.

Sagale boohame buurunni cuukkine giddo shaananna qaamatto worre ka'ne loonsoonniti wahete gummano leeltannoha labbannona danchate. Coommitaawote.

tenne muro mannu heeshshote ooltto ajishara yee babaxino udiinni iima bushsha woratenni kaasinote mitiimminota leellishshanno baattote anjeno leellishshanno,

Kuri lekkancho doogo aana ha'nanni noo gari lowo geeshsha baxisanoho udidhinorino umoho wodhitino kofinyino lowo geeshsha baxisanoho

quchumma biifisate yine minna te albaanni kaansoonniti tini muro haanja muro lowo geeshsha biiffannote roorenkanni tini haqqicho.

kuni gashshaanchi lowo geya danchaho burtukaane lawa badhidisi loonsoonni gari lowo geeshsha biifanno,

Konni gallanni mini qooxeessira noo muro laalotenso gatu kaashshooti?

Misilshshu afiinni gidu hagiidhino yinanniti isi addaho? gidu hiitto biifino? hiitto misino? hiitto seeyino? giddo noo mannino footo kainohura hattono baxissanno.

Kunibrosu mini roso afirante aleenni ofollasi loonsoonnisi gari iimaho buurroonnisi kuuli qooxxeessaho noo haqqe lowo geeshsha baxissanno.

Kuni booharranni mereersh ofollas caalu caalu Kuni loonsoonihu qoxeesaho kaansooni awabay Ledo qoxeesaho noo muroy ledo halame woyya geshsha Biifanno gangalatate tashshi assanno

Tini godo'le isporte lekkate millimmo bisu tittidha mannimmate keeraanchimmara tittidhamara mannimmate keeraanchimmara danchate. insano hagiirraamma assitanninsa.

baattote ofollanna xagge ikkanoha kalaqamu dubbo leellishshanno misileeti.

konni xumme agadhate horonsi'nanni udiinni danansano babaxinohu danchaho biifanno qoleno xumilleho horonsi'nanireeti.

Tenne amma'note mine faarssanni noo manni wodaninni ille xinbbii'le giddoodinsata macciishshammenssa xawisanni faarsiranni no mitu farri yee mitu ille xinbii'le

rosaanno kifilete giddo roso rossanni dawaro qoltara anga kaaysino rosaanote misileeti.

Kuni hodhishshu doogote aana leellannohu mineho albaanni uurrinohu lamu goommi xexxerrisinna kaameeli hattono leellannohu minu, minu aana loonsoonni misillay ledo xaggete biifanno.

Kuni kalaqunna qoxeessu haanja muronni biifinohu baxisannoho mannuno turiste lawanno.

Sidaanchu buuyyote mini hattono qooxeessu haanju latino gari dancha gede baxisannoho

Konni giwirinni giddo yannitte hayyonni diishsho ce'nanni gara ce"ino manchiti worbimmasi jawaantesi worba ikkasi lellishshannote yaate kageeshshi kosho ce"e kageeshshi diishsho ce"asi malawo woyyaha afirasi leellishshanno.

Kuni xexxerrisaho badheenni hige leellannohu caabbichu diimilayiite lowo geeshsha biiffannonna baxissannote.

Babbaxxinoricho hogophatenni darggunni dargga hodhinssanni hodhishshu dana leellishshanno misileeti.

adawa agartannore leellishshanno misileeti.

qottonna qottote worre loonsanni horonsi'nanni haqqu cuaati.

hawaasi garbi turiizimete maala'linanni bayiichona daa''atanni noo mannanna howolo leellishshanno misileeti.

kalaqonna qooxeessa baattote ofollo gara leellishshanno misileeti.

gudumaaleho baxaaxeessa gante dada'litanni noota leellishshanno misileeti.